Sukuvi aɖewo le woƒe sukuwuwo me ye wo le ampɛ tum le sukukpodzi. Wo de eŋu aɖewo ɖe ati aɖe te ye wo ame aɖewo tsi atsi tre ehe wo nɔviwo kpɔm.